Mitungo yakawanda inobate vantu ngenjira yakasiyana Hurumende inoedza kuderedza mutungoyo ngekupe vantu mutombo wekudzivirira nekufafaizeya mhatso dzinogare antu

Kune mitungo inobate vantu veshe, mazera eshe. Hurumende inoise zvirongwa zvekuti vantu veshe vabairwe mitungo yona iyoyo isati yasvika. Vantu vanobairwa mundau dzavanogara nemavanoungana nekuzvikora.

Kune zvitenda zvakawanda zvinobate vantu. Zvimweni zvitenda zvinode kuti vantu vaite utsanana, hunobudikidze ngekumwa mvura yakachena, kurya chikafu chinopisa nekugeza maoko.

Kune mitungu yanesa pashi reshe, mitungu iyoyo vantu vanosisire kupfeka zvivhara muromo nedzimweni ngubo dzinovadziyirira pavanenge veyienda kunodetsera vantu.

Kune mitungu nemitungu inonesa pashi reshe, kudziirire mitungu iyoyo vana vadoko anopuwe mutombo wemazera awo avanenge vari. Imweni inodontodzerwa mumukanwa, imweni vanoite ekubairwa.

Mitongo nemitongo yezvitenda zviriyo. Zvimweni zvitenda zvinode kuti antu aite utsanana hwakanaka, kugeza mamoko ,kurye chikafu chinopisha nekumwa mvura yakachena.

Mitungu ngemitungu iriyo yanesa pashi reshe. Vantu vanodetserwa kubudikidzwa ngekubaiwa majekiseni anemitombo yekudziirira kwemitungu yona iyoyo.

Pane mitungu yakanesa pashi reshe yakadai ngekovhidhi nainitini iyoyo vanhu vaizi vapfeke zvivhara miro nemuromo nevantuwo vaindoviga vanenge vafa vaidarowo.

Vadoko vanosisire kubairwa kubva kumutongo inohamba munyika uye nekudontedzerwawo mushonga munguwa yavo kana yechinge yakwana.

Kune mitombo ngemitombo inonetsa pashi reshe vantu kuti vazvidzivirire kubva kumitombo iyoyo hurumende inoti munhu weshe unofanire kunobairwa majekiseni akona

Mitombo nemitombo iriyo inobate vantu hurumende yedu inoti muntu weshe unobairwa kana achinge kwaite mitongo yakadaro vana vadoko nevantu vakuru.

Hurumende ine zvirongwa zvaino ita pane mutongo zvekuti vantu veshe vabairwe akuru ne adoko ku dzivirira mutongo unenge wayo nguva iyoyo.

Kune mithungo nemithungo yanesa pasi reshe hurumende inotumire vanoite zveutano kuzobaire vantu kuvadziirire kumithungo iyoyo mundau dzavanogara nemuzvikora.

Vantu vakuru neana adoko anosisirwe kubayirwe mitombo inovadzivirira kumutungu unonga uriyo nguva iyoyo uyezve nemutungu unenge yazi wava kuhamba muvantu.

Mitombo inobate vantu kuti vemazuwa anaa vanoshande kuutano vanopfeka ntumbi dzekuzvivhara ndidzo kuti vasabatira utenda uhwu pevanenge veirape vantu vanenge vabatwa ngeutenda.

Kune mitongo nemitongo yanesa pashi reshe asi imweni mitongo yakaite sekuhudha inode utsanana kuti ana nemuntu weshe aite utsanana wekugeze maoko komwa mvura yakachena.

Kune mitombo nemitombo inobate vantu mupashi reshe munyika mwedu antu anobairwa kudziirire mitombo iyoyo uye vanoshande kubaire vantu vanagenga vakapfeka zvivzhara miromo nedzimweni mbatya.

Vanoona ngezveutano vanokoshese kuti utano usvike kumuntu weshe. Imweni njira ngeyekubaira vantu kwaite mutombo nekupawo antu mapilizi.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu, vantu vanofanire kuona mvura yakachena hurumende iri kuite izvozvo ngekutsise mugodhi muntaraunda dzinogare vantu.

Beshe rinokoshese utano hwevandu ,chimweni chavanokoshese kuti munhu weshe aone mvura yakachena yekumwa, hurumende irikutsa migodhi mundau dzinogara vandu, mumakanyi nemutawundi.

Dunhu reshe rinokoshese utano hweantu hunokosheswe ngenjira yekuti vantu vanofanire kuona mvura yakachena kunyambori muma kanyimwo, mundarraunda ngemutaundimwo. Mvura inofanirwe kunge muntu veshe eiiona yakachena.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu. Vantu vanohambe mundau nemintaraunda dzinogare vantu veutano avavo veifundise vantu maringe nehutano.

Teshe tinokoshesa utano usvike kune muntu weshe imweni njira ndeye kuti vantu vanofanira kunge vaine mvura yakachena muzvikora muzvibhedhlera nemumamizimo.

Nyika inokoshese kuti munhtu weshe unofanira kuve neutano hwakanaka. Imweni njira yavanokoshesa ndiyona utano ngeyekuti munthu weshe unofanira kuona mvura yakachena.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu. Yemweni njira ngeyekuti muntu weshe unofanire kuende kuchibhedhlera kana achinge arwara nekundau dzinodetsera vantu.

Hurumende irikuite zvirongwa zvekuti muntu weshe ave neutano. Muntu weshe unosisire kuti achinge arwara aende kuchibhehlera arapiwe. Imweni njira yavanoita ngeyekufundise vantu.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu. Imweni njira yekukoshese utano hwevantu ,ngeyekusime mimbuti mundau dzinogare vantu , kuitire kuti vantu vaone mweya wekufema wakanaka.

Pashi reshe rinokoshese kuti muntu weshe ave neutano nevana vadokowo vanokosheswe ngenjira yekuti vanobairwe mutombo yawo nguwa yawo yekuvadzivirire kubve kuzvitenda.

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu, muntu weshe unosisire kunge aine kodzero yekurapiwa achinge arwara uyezve zvibhedhlera zvinge zviripasinde nemizi dzevantu.

Pashi reshe rinokoshese utano kumuntu veshe. Imweni njira yavanokoshesa ndiyona utano ngeyekuti vantu vave nemvura yakachena, kunyangwe vana muzvikoramwo.

Bazi reshe rinoona ngezveutano rinokarire kuti vantu veshe vave neutano wakanaka imweni njira yavanoita ngeyekupetukira veiningira kuti vakambosvikire pari.

Pashi reshe rinokoshese utano wevantu imweni njira yekukoshese utano ngeyekufundise antu padera peutano vantu mundau dzavanogara nemumweni munoungana antu.

Pashi reshe rinokoshese utano hwemuntu weshe imweni njira yavanoita ngeyekuti vantu vabairwe mitombo inenge yeivadzivirura kumutungu nezvimweni zvitenda.

Vanoone nezveutano pashireshe vanokoshese kuti muntu weshe ave neutano, kunyangwe nevana vari kuzvikora zvepashi. Vanohamba veivafundisa pamusoro pehutano nekuti vangazviita ngenjira ipi.

Pashi reshe rinocherechedza mazuwa ewutano. Imweni njira yevanocherechedza ndiyo ngeyekunamire mapepa mundau dzinogara vantu.

Pane zvibhedhlera zvinoningire vantu vanorwara ngechirwere chendxondo. Iyoyo vanodetserwa nekupiwe mitombo yavo inovadetsera pachitenda ichocho.

Mazuwa anaya kune chirwere chayo chengondo chinobate chemazera eshe zvakakosha kuti antu afundiswe pamusoro pacho uyezve kuti vantu vangadetsereka sei .

Utano hwendxondo chiro chakakosha vantu vanorwara nendxondo vanode kudzidziswa uyewo vantu vanongware vantu vakadai vanodewo kuti vadzidzise mangwarire evangavaita.

Vatenda vendxondo vanode kudetserwa ngenjira yakasiyana. Munyika mwedu mune zvimweni zvibhedhlera zvinongwarirwe vantu vakadaro vanodetserwa iyo.

Chitenda chendwondo chitenda chakubate antu vakuti wandei mazuvaana vantu vanorwara ngechitenda chendwondo vanode kungwarirwe zvakanaka uyezve kuvape mitombo dzavo ngenguwa.

Chitenda chendxonda cahakubate antu akasiyana mazuwanaya akuru neadoko antu anofanire kufundiswa maererano nechirwere ichi uye kuti vantu vakona vanodetserwa ngenjira iri.

Hurumende inokoshese hutano hwentaraunda. Munyika medu chishanu chekutanga chemwedzi unonhongwe marara muntawo dzakasiyana uyewo kunezuwa rekusime mimbiti.

Kune ndau dzinodetsera vantu vanenge vabatwa ngeutenda hupi neuhupi. Kozoitawo zvibhedhlera, iyoyo vantu vanodetserwa ngenjira yemutowo wakanaka.

Ndau dzinodetsera vanthu nezvibhedlera zvidoko iyoyo vanthu vanodetserwa ngenjira dzakasiyana. Vanomupa mutombo ,mapilizi nekubaiwa majikiseni.

Zvibhedhlera nedzimwe ndau dzinobetsera kune mbatso dzakasiyana dzinorapirwa vantu vanenge vane zvitenda zvakasiyana kune dzimweni mbatso dzinoshandiswa nemadzimai kubara.

Indau yezvibhedhlera zvidoko zvinodetsera vantu vanenge varwara. Zvibhedhlera izvi zvaakuonekwe musinde nemunogare vantu kuti vasahamba mumango wakakura.

Zvibhehlera zvidoko nendau dzinodetsera vanhu vana adoko anodetserwawo pavanenge varwara, nekuningira kukura kwavanenge veiita, nekubairwe mitombo yavanosisirwa kupuwa pamwera yavo.

Ndau dzinodetsere vantu nezvibhedhlera zvidoko zvinhu izvozvo zvakaiswe musinde nemunogara vantu kuitire kuti vantu vasahamba mumango wakakura.

Ndau dzinobetsera vanorwara dzemuzvibhedhlera zvitoro iyoyo vantu vakuningirwawo nemichini seyakaite seinoningira chokera neyekukwira nekuderera kwengazi.

Kune zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsere vanthu, ndau idzodzo nezvibhedhlera zvaamusinde nemunogare vanthu kuitire kuti munthu echinge arwara aachaendi kuretu waakudetserwa pasinde.

Mazuwa anaya ndau dzinodetserwe vantu vaorwara nezvibhedhlera zvidoko zvusinde nemunogare vantu kuitire kuti vantu vanorwara vasazohambaumango wakakura.

Ndau dzinodetsere antu nezvibhehleya zvidoko mazuvana ndau idzodzo kwakuwanike mitombo yeshe ikweyo uye muntu akarwara unosisa kurumba apapo ngekuti dziri pasinde.

Ndau dzinodetsera nemuzvibhehleya zvidoko munewo ndau dzinodetsera madzimai anenge akazvitwara, kwavanoenda vega kundobarira iyoyo.

Vantu vanosisre kuti vafunde maringe ngezveutano. Zveutano zvaakufundiswawo kuzvikora kweshe, kubva pachikora chepashi kusvikire kuzvikora zvepadera-dera.

...weshe unesisiro yekuti aziye pamusoro peutano. Vanoite ngezveutano munyika vanohamba veifundise vantu muntaraunda dzavanogara nepanenge pakaungana vantu.

Mazuvaanaya, kuzvikora zvepakati nepadera dera, ntombi nemajaya dzaakufundiswe zvifundo zvinechekuita nehutano, kuzvingwarira kubve kuzvitenda zvakasiyana.

Mazuwa anaya muntu weshe wakufundiswe pamusoro pezveutano. Ana adoko arikuzvikorayo anofundiswe , neantu akuru anofundiswe mundaraunda dzavanogara nemwunenge mwakaungana antu.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vafunde padera pehutano kuzvikora zvakasiyana zvinope fundo yepadera. Vana vakufundiswe pamusoro pezvehutano nezvitenda.

...mbi nemajaha mazuva anaa kuzvikora vaakufundiswe zvifundo zvinoenderana neutano. Kuti vangazvichengetedza sei uyezve kuti vangagara vaine utano hwakanaka ngenjira ipi.

Hurumende yedu yakaisa mutemo wekuti ana eshe neandu akuru anofanira kubaiwa mitombo yekudzivirira mutungu nezvitenda zvinenge zviriyo mazuva awawo.

Hurumende dzeshe dzinokoshese utano hwevantu, uye pashi reshe rine zvirongwa zvarinoita zvekudetsera kuti utano huenderere mberi, humweni ngehwe kuunganidze mare inoshanda.

Pashi reshe rinourongwa kuderedze zvitenda vanongenedze mare dzinozodetsera dzimweni nyika dzinenge dzawirwawo ngemutungu yakasiyana siyana yekuti mitombo iite.

Nyika dzepashi reshe dzane mitemo yadzakaisa ine chekuita ngezveutano imweni mitemo ngeyekupemberera mazuwa anokosha eutano.

Pane mitemo inechekuita ngezveutano pashi reshe vanthu vanofundiswe njira dzekungwarire kubva kuzvitenda zvakasiyana uyezve kuchengetedze utano.

Mitongo nemitongo yatekeshera pashi reshe. Vezveutano vakaise mitemo yekuti vana veshe vanofanirwe kubairwe kubva kuzvitenda izvi.

Munyika mwakuiswe mitemo inechekuita ngeutano yakadai ngekukoshese mazuwa ezvehutano akadai ngekubairwa kwevantu.

Kuti utano husvike kumuntu weshe, hurumende inoite urongwa hwekuti vanoite ngezveutano vahambe mindau dzinogara vantu, nedzakaungana vantu veivafundisa.

Zvibhedhlera nendau dzinodetsere vantu kune movha dzinodetsera kutwara vatenda kuvaise kuzvibhedhlera zveivabvise kune imweni ndau.

Zvibhedhleya nekudzimweni ndau dzinobetsera vantu vanoende kwakasiyana-siyana, kwavanorapiva zveienderana ngezvitenda zvavanenge veizwa.

Kune zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsere vanthu vanthu vachinge varwara ngezvitenda zvakasiyana vanoende iyoyo kohloiwa Indiana dhokodheya vanenge varipo.

Kudzinodetsera nekuzvibhedhlera kuneashandi akafundire mushando uwowo wekuti muntu aguma ponaapapo unodetserwa ngekukasira uyezve kune madhokodhera anenge aripo.

Zvibhodhlera nendau dzinodetsera antu, dzine mphatso dzakasiyana-siyana dzinoende vantu veitodetserwa, zvakadai ngemphatso dzinobarire vantu, nevanenge veiningirwe makodo.

Dzinomudetsera nezvibhedhlera kuonekwa kunana dhokodheya vanodetsera kuhloya nekurape vantu nekuvapewo mitombo inorape zvitenda zvawo.

Chibhehlera nekundau dzinodetsera kwane mibhedhu yekuti vayana vanenge vazi vambogara muchibhehlera vabatwa mumabhedha vagare mona umwomwo veidetserwa .

Kuzvibhedhlera nekundao dzimweni dzinobetsera kunoonekwe kuine mitombo ine mihlobo yakasiyana inoshandewo ngenzira dzakasiyana kurapa antu anenge ane zvitenda.

Ndau dzinobetsere vantu nezvibhedhlera iyoyo vantu vanoende koodetserwa kunyangwe vana vadoko navantu vakuru veipiwe mitombo yezvitenda zvakasiyana siyana.

Vantu vanenge veirwara vanosisire kuende kuzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinobetsera kuti vabetserwe kona iyoyo vantu vanenguva yavanomboto fundiswawo ngezveutano.

Mundau dzinora vantu mune Zvibhedhlera nendau dzinodetsera vantu iyoyo munoonekwa mune muchini wekushandisa neimweni midziyo nemadhokodheya anohloya vantu.

Mitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana ngenjira dzakasiyana. Kune imwewo inoshande kurapa vantu vanenge veikorere kufema zvakanaka, nekurapawo zvakaita saana chipfuva nemwoyo, mapapu neitsvo.

Mazuva anaya vantu vazhinji vaakubatwa ngezvitenda zvaamukati zvakaite semwoyo, mapapu neitsvo. Vantu vanosisire kupiwe mitombo inovarapa.

Mihlobo yemitombo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweniwo mutombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvinenge zviri mungazi ngenjira dzakasiyana-siyana.

Muhlobo nemuhlobo yemitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana. Asi kune imweni mitombo inorapawo zvitenda zviri mukati inoite yekubairwa mungazi.

Muhlobo nemuhlobo yemitombo wechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana kurapa zvitenda zvakasiyana imweni inoshandiswa kurapa zvotenda zvemukati zvisi gaonekwi nekuzorwa imweni ino...

Kune mihlobo nemihlobo yemutombo yechiyungu, inorapawo zvitenda zvakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zviri mukati. Zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi, zvine mitombo yazvowo inozvirapa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana uye ngenjira dzakasiyana asi kune imweniwo mihlobo yemitombo inorapawo zvirwere zvinenge zviri mungazi.

Mutombo inosiyana siyana mashandire ayo imweni mitombo inorape zvirwere zviri mukati zvisikaonekwi zvakaite saana gomarara nezvimweni zvinopinde mumwiri mwevantu.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo ,inorape zvitenda zvakasiyana. Imweni inorape zvitenda zvemukati, zvimweni zvitendawo zvemungazi, zvimweni izvi zvakaita senyo...

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana. Imweni inorape zvitenda zviri mukati, zvinoningirwe ngazi, tsvina, chikararwa nemvura yatinorasha.

Mihlobo nemihlobo yemitombo inorapa zvitenda zvakasiyana imweni mihlobo yemitombo inorapa zvitenda zvemukati zvisingaonekwi nekurapawo pashi petsoka panenge peirwadza.

Hlobo nemu hlobo ye mutombo iriyo inorape zvitenda zvaka siyana imweni inorape zvitenda zvino tange zvato ningirwe pa muchini ne zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi.

Mitombo nemitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana. Imweni inoshande kurapa zvitenda zviri mukati zvisikaonekwi zvakadai nge tsvoo, mwoyo nemapapu.

Mitombo yechiyungu inosiyana mashandisirwe ayo nemihlobo yezvitenda yeinorapa. Imweni mitombo ngeyekurapa zvitenda zvisikaonekwi zvakadai ngemundani nemwoyo.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo kwoitawo imweni mitombo inorape vantu vanenge vane ngazi inokwira nekudzikira, avavo vane mitombowo yavo inovarapa.

Imweni mitombo inorape zvitenda zvemukati kati zvisikaonekwi zvitenda izvozvo zvine mitombo yazvo. Zvitenda zvakaite ngekurwadziwa mukati mwetsoka, mundani nemumwoyo.

Mitombo yechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana nemihlobo yadzo. Imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvinenge zviri mukati, imweni inozorwa, imweni inomwiwa.

Mitombo imweni inopuwe vantu mushure mekunge vahloyiwa zvitenda zvavainazvo Kuburikidze ngekuningire ngazi kana tsvina kana chikararwa kana mvura yatinorasha.

Muhlobo yemitombo iriyo inorape zvirwere zvakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe kurape vanenge vabve mumphatso dzekuvhiiwe zvitenda zvemukati.

Mitombo inorapa zvimweni zvirwere zvisikaonekwi, zvirwere zvingadai zvirimungazi zvinoite kuti muntu atange atorwe ngazi azoonekwe kurapwa chitenda cheanenge anacho.

Kune zvibhedhlera zvinoshandiswe kuringire zvitenda zvinenge zvaramba kuonekwa. Vanotoshandise kuningire ngazi, tsvina, chikararwa nemvura inorasha vantu kuti vantu vaone kuonekwe zvitenda.

Imbatso dzinoningire zvitenda zvevantu vanotore ngazi, tsvina mvura yatinorasha nezvikararwa veiningira zvitenda zvinenge zvine vantu.

Kune mbatso dzinoshandiswe kuningira zvitenda zvinenge zvakorereke kuonekwa, vanotore ngazi, chikararwa, tsvina nemvura yatinoburitsa, kune vashandi vakafundire izvozvo.

Kune mhatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvine vantu. Zvimweni zvitenda vanoise pamuchini inenge iripo zvoveneke mumwiri wemuntu ochionekwa chitenda chainacho kuti ngechei azooneke kurapiwa.

Ndombe dzakushandewo mumhatso dzinoite zvekuningira mutombo isati yagume kuvantu dzeishandisewo muchini nekuningirawo zvitenda zvinenge zvine vantu.

Mphatso dzinoningire mitombo isati yashandiswa ngevanthu nezvimweni zvitenda dzinoningirawo mvura imweni kuti yakasisira ere kushandiswa ngevanthu.

Mbatso dzinoshande kuningire mutombo kuti inosisira ere kushandiswa ngevantu nezvimweni zvitenda kupfurukidza muchina dzinewo muchini yadzinoshandisa kuite mushando.

Mhatso dzinoningirwe zvitenda nemutombo zvinoningirwe zvakasiyana. Vanonongirewo ngazi dzevantu veiningire zvitenda zvavanenge vanazvo.

Ndau dzino ningirwe vantu zvitenda kubudikidza ngekutorwe kwengazi, chikararwa, tsvina nemvura yatinorasha nekuti vana mai vane pamuviri vanoningirwa kubudikidza ngemuchini...

Kune mbatso dzinoningire mitombo kuti yakasisira ere kushandiswe ngevantu isati yashandiswa nekuningirawo zvitenda kubudikidze ngekuningire ngazi, tsvina, zvikararwa nemvura yatinorasha.

Kune zvimweni zvibhedhlera zvinoita mushando nekuningira zvitenda kuburikidza ngekuningire tsvina chikararwa ngazi nemvura inoraswa ngevantu.

Kune mphatso dzinoningirwe vanthu vanenge veirwara ngezvitenda zvakasiyana mphatso dzona idzodzo dzinoshandisa michini yakasiyana pakuningira vanthu.

Kune mbatso dzinoshandiswe kuningire mitombo isati yaishandiswa ngevantu kuti yakasisira ere uyewo nezvimweni zvitenda zvinenge zveinesa vantu zvisikaonekwi.

Mbatso dzinoningire zvitenda zvakasiyana-siyana. Mumbatso umwomwo munenge mune michini inoshandiswa ngevanoite mishando yakona. Vashandi vanenge vakafundire musha...

Kune mhatso dzine vashandi vanoshande kuringire zvitenda zvingadai zvine vantu kubudikidza ngekuringire ngazi, tsvina nemvura dzatinorashawo.

Mai anenge akazvitwara anosisa kuenda kundobarira iyoyo vabara vana vana avavo vanozopetukwa nawo veibairwa mitombo yakasiyana siyana.

Mai vanenge vakazvitwara vanosisa kuenda kuzvibhedhlera veiningirwa Ndani dzawo dzona idzodzo veibaiwa mitombo inenge yeisisirwa inenge yeidiwa neana acho abarwa anosisa kubairwa.

Madzimai eshe anenge akazvitwara, anendani anosisirwe kuende kuzvibhedlere kunoningirwe magariro emwana mundani, nemakuriro ake. Mwana uwowo abarwa unosise zvekuenda kuzvibhedlera kunobayiwa mutombo.

Vantu vaye vanenge vakazvitwara vane ndani vanosisira kuenda kuzvibhedhlera Kundoningirwa ndani idzodzo uyezve nekupihwa mitombo inochengetedza ndani.

Anamai anenge ane ndani anosisire kuende kuzvibhedhlera kundoningirwe ndani nekupuve mutombo. Vekuchengetedze mwana anenge ari mundani mwona imwomwo.

Vana veshe vachinge vabarwa vanosisire kuenda kuchibhedhlera kundoningirwa kukura kwavo nehutano hwavo nekupiwe mitombo inoenderana nemazera avo avanenge vari.

Anamai anonga akazvitwara anosisire kuende kuzvibhehleya kundoningirwe ndani dzavo uyezve vabare vana ,vana avavo vanosise kupetuke kuzvibhehlera veipuwa mutombo.

Muzvibhehlera mwane michini inoshandiswe kudetsera kuhloya vanthu vangadai vane zvitenda zvakasiyana uye nemidziyowo inoshandiswe pakuite mishando.

zvibhedhlera mune michini yakasiyana neimweni midziyo inoshandiswa pakurapa antu michini imweni inoshandiswawo iripa moto yeishanda kuhloya zvitenda.

Mazuva anaya muzvibhedhleya nendau dzinobetsera mwane michini inoshandiswe nemadhogodheya, neimwenivo midziyo inoshandiswe pakurapa nekuhloya vantu.

Kuzvibhedhlera kwane michini yakasiyana inodetsera kuningira nekuhloya matenda izvozvo zviri kuitwa nehurumende tinoibonga nemabasa akadaro.

Muzvibhedhlera mane imweni michini inobetsera pakuhloiwa kweantu nekurapiwa kwavo. Kozoitavo imweni midziyo inoshandiswa yakadai ngenaiti dzekubaire antu.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetsera kune michini iriyo iyoyo inoshandiswe pakuhloya vanthu uyezve kune imweni midziyo iriyo inoshandiswe nganadhokodheya kuite mushando.

Michini yakasiyana-siyana inoshandiswe kuzvibhedhlera inotengwe ngehurumende neimweni midziyo iriyo iyoyo. Imweni inotore, inoningire kupisha kwemwiiri yevantu.

Michini ine muhlobo nemihlobo yaayo kuzvibhedhlera inodetserawo kuti vantu vaningirwe zvitenda uye nekurapiwawo zvitenda izvozvo neimweni midziyo inoshandiswe kuzvibhedhlera.

Imweni michini inonekwe muzvibhedhlera inobetsera kurapiva kwevantu vano zvitenda zvakasiyana, nemuhlobo yazvo nemimwenivo midziyo inoshandiswa.

Zvibhedhlera mane michini inoshanda mishando yekurekera zvitenda zvevantu nekuhloya vantu neimweniwo midziyo inodetsera kuti mishando ienderere.

Kune michini yakasiyana siyana imweni michini inoshandiswe kuhloya ana adoko imweni yeishandiswe kuhloya antu akuru neimweni midziyo inoshandiswe mwona umwomwo muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera mwaane michini inoshandiswa mwona umwomwo, neimweni mudziyo inoshandiswa, midziyo yakaite seyekuryira ,ndiro nezvimweni zvekuryisa ,zvaakuonekwa.

Muzvibhehlera mwaanemichini inoshandiswe yakandosiyana yeiite mishando yakasiyana. Neimweniwo midziyo inoshandiswe umwomwo . Zveshe izvozvo zvirikuitwe ngehurumende yedu.

Michini michini yakandosiyana inoshandiswa ndiana dhokodheya inoshandiswa pakuhloya vandu uye paane midziyowo inoshandiswa umwomwo muzvibhedhlera ndiana dhokodheya pamushando yavo.

Muzvibhedhlere manemichini inoshandiswe momo kudetsera kuhloyiwa kwevantu nekurapiwa kwavo. Kwaneyimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera.

Toro mwaane michini yakandosiyana siyana inodetsere kuti mushando ienderere mberi ngenjira kwayo uyewo neimweni midziyo inoshandiswe umwomwo.

Kune mihlobo nemihlobo yemuchini inoshandiswe muzvibhedhlera pakuhloya nekurapa vatenda uye kune imweniwo midziyo inoshandiswe kuti mushando uyenderere mberi.

Michini iriyo kuzvibhedhleyayo inoshandiswe kuita mishando yakasiyana, inoningire zvirwere zvevatenda. Imweni inoshanda yakaiswa pamuriro, uyezve kwane imweni midziyo inoshandiswe.

Michini yakasiyana inoshandiswe muzvibhedhlera kuningire zvitenda zvine vantu zvakasiyana-siyana uye neimweniwo midziyo inoshandiswa imwomwo.

Kwanemichini inodetsera kuhloya vanthu, nekuvaningira zvitenda zvavanenge vanazo, neyimweniwo midziyo inoshandiswa kuti mushando uyenderere mberi.

Zvibhedhlera mune michini inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kudetsera pakuhloya vanthu nekuvarapa imweni michini inoshanda yakaiswe pamwoto.

Mwuzvibhehlera mwanemuchini yakawanda inodetsere vantu .Imweni michini unobudise muntu pachivhiti vhiti neimweni midziyo inoshandiswawo iyoyo.

Muzvibhehlera mane muchini inotengeswa nehurumende kudetsera kuti mushando uenderere mberi zvakanaka uye neimweni midziyo inoshandiswamo mo yakaite sezvigero

Muzvibhedhlera mwane michini yakasiyana inoshandiswe kuite mishando yakasiyana, uyezve neimweni midziyo inoshandiswa umwomwo kuite mishando yakandosiyana.

Muzvibhedhlera mwane michini yakasiyana mihlobo yayo. Inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, neimweniwo midziyo inoshandiswe ngevashandi kuti mishando isanesa.

Kune midziyo ino shandiswe ku zvibhedhlera nge njira dzaka siyana imweni ino shandiswe ku pomba mhepo imweni ino shandiswe kurashire marara imweni kutore kupisha kwe vantu mwiri.

Zvibhedhlera mwane michini inoshandiswe kubetsera vantu. Imweni michina inowanikwa yeishandiswa neimweni midziyo inoshandiswawo.

Muzvibhehlera kwane muhlobo nemuhlobo yemichini inoshandiswe pakuhloya vantu nekurapwa kwevantu neimweniwo mudziyo inoshandiswe pakudetsera kuti mushando uende mberi.

Mihlobo nemuhlobo yemichini iriyo inoshandiswe kuzvibhedhlera ngaana mukoti nemadhokodheya kuhloya nekurapa vantu. Nemidziyowo imweni inoshandiswe iyoyo.

Muzvibhodhleramo umwomwo mwane michini inoshandiswe kuningirwa zvitenda zvakasiyana uyezve nemidziyo inoshandiswe kuiswe ngazi, tsvina nezvikararwa nemvura yetinorasha kuti zvindoningirwa.

Muzvibhedhlera mwane muchini yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa andu nekuningira zvitenda zvakasiyana uyewo neimweni midziyo inoshandiswe ngemadhokodheya.

Zvibhedhlera zvega zvega mwane michini inoshandiswa nezvimweni zvinoshandiswa zvakaite semapepa anoshandiswa panoende vantu kunozvidetsera.

Muzvibhedhlera mwane imweni midziyo nemishini inoshandise pakuite kuti mishando ienderere mberi. Michini inoshande mishando yakasiyana irimwo nemidziyovo inoite mishando yakasiyana.

Kuzvibhehleya kwane imweni muchini irikuunzwe ngehurumende ngemidziyo inoshandiswe pakuhloya nepakurapiwa kwevantu kuti zvibude ngemuhlobo wakanaka.

Hurumende inoise michini inodetsera muzvibhedhlera neimweni midziyo inodetsera pakushaniswa pakuhloyiwa nekurapiwa kwevatenda kuti mishando ukasire.

Kwane michini nemichini iri muzvibhehleya nedzimweni ndau dzinodetsera inoite kuti vantu vahloiwe zvakanaka pane nguwa uye kuti vakasirewo kupuwa mitombo.

...bhehlera mune michini yakawanda inoshandiswe kudetsera vantu. Neimweni midziyo inoshandiswa yakadai ngezvituru zvinogara vantu vanenge vasikakoni kuhamba veisundwa vari apapo vanenge varwari...

Muzvibhedhlera zvega zvega maane michini inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kuhloya nekuningire zvitenda uye neimweniwo midziyo inoshandiswa.

Kune michini yakawanda wanda inoshandiswa muzvibhedhlera kudetsera kuningire zvitenda zvinenge zvine vantu uyezve neimwe midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya.

Michini yakasiyana yakuonekwa muzvibhedhlera. Michini iyoyo inodetsera pakurapiwa kwevantu uyezve neimweni midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya pakuhloya vatenda.

Kune mihlobo nemihlobo yemichini inoshandiswe muzvibhehleya ,michini iyoyo inoshandiswemwo ngenjira dzakasiyana kuningire zvitenda nekuhloya zvitenda zvevantu.

Zvibhedhlera zvine michini yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa kuhloya vantu uyewo neimweni midziyo inoshandiswa kuita mishando yakasiyana.

Kune mishini yakasiyana inoshandiswa iri muzvibhedhlera imweni inoshandiswa pakuhloya vantu ngemadhokodheya, imweni inoshandiswawo pakuningire zvitenda nemidziyowo inoshandiswa.

Mihlobo nemihlobo yemichini yaayo kuzvibhendlera inoshandiswa pakuningira nekuhloya zvitenda zvakasiyana. Uyewo nemidziyo inoshandiswa iyoyo yaakuonekwa.

...zvibhehleramwo umwomwo mwaanemichini inoshandiswe kuningire zvitenda zvevantu vakasiyana-siyana. Kozoitezve imweni midziyo inoshandiswe yakaita semakumbeza anopuwe varwere.

Mitombo yechiyungu yakasiyana siyana. Imweni mitombo inoshandiswa ngevanenge veikotsora asi vana vemazuwa anaya vakuimwa ngemwera wakadarikidza kuti vadhakwe. Hurumende aizvidi izvozvo.

Mitombo yechiyungu mune mihlobo nemihlobo inoshande kurapa ngenjira yakasiyana. Imweniwo mitombo inomwiwa, imweni inozorwa, imweni inobairwe majekiseni.

Mitombo yechiyungu iri mumuhlobo yakasiyana, kune imweni mutombo inomwiwe kurapa kukotsora kunenge kweiita vantu zvipfuwa nevayana vanenge veizarirwa..

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana, uyezve mihlobo yemitombo iyi inorape zvitenda zvakasiyana imweni inomwiwa, imweni inozorwa, imweni majekiseni.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo inoshande kurapa zvitenda zvakasiyana. Zvimweni zvekusakone kufema zvakanaka nekuzarirwa. Neimweni inouya ngekuti muntu washatirwa ngechekurya kana mafuta ekuzora.

Mihlobo yemitombo yechiyungu iriyo. Amweni anenge ari maphilizi anomwiwa, imweni mitombo inozorwa, amweni anenge ari majikiseni anobairwa, imweni mitombo inoito ekudodhodzerwa zvakaite mudziso nemunzeye.

Muhlobo nemuhlobo yemitombo yechiyungu iriyo. Kune imweni mitombo inoite ekumwiwa inenge iri muzvibhohleya, neimweni anenge ari maphilizi neimweni inoite yekubairwa majekiseni.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechirungu iriyo inoshanda kurapa zvitenda zvakasiyana ngenjira dzakasiyana siyana kuti vantu vadetsereke.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo pamweni anenge Ari mapirizi anorapa zvitenda Zvakasiyana amweni mapirizi ndeekurapa marwadzo amweni mapirizi anenge Ari majekiseni.

Mitombo yechiyungu inowe iri mumihlobo yakasiyana imweni mapilizi imweni inozorwa imweni majikiseni anobairwe vantu asi chakakosha kuti muntu unofanire kuteedzera mamwiryo akhona.

Mitombo yedu ye chindau yaku shandiswawo mazuva anaya iya mitombo ye chiyungu vana vano funde ku zvikora zve dera dera vakufunde kunasire mitombo iyi kuti iiyite ye chirungu.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana yemapirizi. Mapiririzi amwe ngaamwe ane mamwirwo aanoitwa zveienderana nemanyorerwo aanenge akaitwa pachipepa nenguwa yakona yaanofanira kumwiwa.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana amweni anenge atori mapilizi anomwiwa emihlobo yakasiyana amweni mapilizi anenge ari majikiseni imweni inozorwa.

Kune mitombo yakasiyana-siyana ,kuti kana imweni mitombo inoshandiswe kurape chokotsoro. Asi vana vemazuwa anaya vaakuitora ngemweya wakadarikidza, kuti vadhakwe. Hurumende inozviramba.

Mitombo yechiyungu iriyo irimumihlobo yakasiyana imweni mitombo inenge yakaite seuswa uswa yeitorapa zvitenda zvakasiyana imweni uswa uhwohwo hunoiswe mumvura inomwiwa.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana uyezve kana ari mapirizi anosisire kumwiwa nguwa yakona yakatarwa ngemutoo wakona ngenjira inodiwa.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu imweni anoshanda ari mapilizi, imweni inenge iri mitombo yekuzora, imweni inenge iri mitombo yekumwa amweni majikiseni.

Mitombo yechiyungu inenge iri mumihlobo yakasiyana imweni iri muzvibhodhlera yeyimwiwa semitombo yechikotsoro asi vana vemazuvano vakuimwe zvakadarikidze kuti vadhakwe.

Mitombo yechiyungu inomboshandiswao ngenjira dzakasiyana imweni anenge ari mapirizi amweni majekiseni anobairwe vanthu kozoitao imweni mitombo inofafazirwe munthu.

Mihlobo nemihlobo yemutombo yechiyungu iriyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoite yekuzorwa panorwadza kana pakazvimba. Imweni inomwiwa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo inokona kunge ichishandiswawo njira dzakasiyana siyana . Imweni mitombo mitombo inoite kuzorwe kuhope nekuzorwa panenge peirwadza

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inorapa ngenjira dzakasiyana iri mitombo yechiyungu, amweni mapilizi anenge ane mihlobo yakasiyana zveienderanavo nezvitendaa zvainorapaa.

Mitombo yechiyungu imweni anenge arimapirizi ane mihlobo yakasiyana yeishandawo zvakasiyana amweni anoshandiswawo nevanarume kukudza ndengo dzesikarudzi.

Kune mihlobo memihlobo yemitombo yechiyungu mitombo yechiyungu inoshande zvakasiyana amweni anenge ari mapilizi, amweni majekiseni anoitwe ekubaiwe muntu imweni inenge yeizorwa.

Mitombo yechiyungu inouya iri mihlobo yakasiyana, amweni maphilizi. Maphilizi awawo anenge akanyorwa kuti manganai, uye anomwiwa nguwa iri, mazuwa manganai.

Mitombo yechiyungu inoonekwa mihlobo yakasiyana, imweni mihlobo yakhona inoiswe mumidziyo inoite kuti itontorere haigari pabanze inoiswa mwona imwomo kuti igare yeitontorera.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumihlobo yakasiyana nemapilizi akona anenge ari mumihlobo yakasiyana ari muzvipepa zvakasiyana aimwiwa nguwa dzakasiyana eirapa zvakasiyana.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, zveienderana nekuti mihlobo uri unorapa chitenda chiri .Imweni mitombo inoite ekuzorwa, paanenge peirwadza.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni mitombo ine nge iri muzvibhohlera yakaite mvura yekumwa amweni mapilisi anweni majekiseni imweni inoita yekuzorwa mutombo yakona.

Kune mihlobo yemitombo yechiyungu iriyo kune imweni mitombo irimuzvibhedhlera inoshandiswe ngevantu vanenge veizwe chikotsoro hino ana emazuwa anaya akuitora nemwero wakadarikidza kuite zvinodhaka zvisingadiwi ngehurumende.

...mbo yechiyungu yakasiyana-siyana. Kune imweni mutombo inoiswe mumabhohlera inopuwe vantu vanenge vapere ngazi. Nevamweni vantu vanenge vasikakoni kurya, zvinoiswe mumabhohle...

Mitombo yechiyungu inouya iri mumuhlobo yakasiyana kuna amweni mapilisi inomwiwa kunyaradza marwadzo kuna amweni mapilisi anorape zvitenda zvinenge zviri mukati.

Mitombo yechiyungu imweni inoite yekumwiwa, ngevantu vanenge veikotsora nekusafema zvakanaka, asi vana vemazuwa anaya vakudzishandise zvakadarikidze mwero kuti vadhakwe.

Kune ndau dziriyo dzakaakwa kudetsera vantu vanoneseka ngechirwere chenxondo ndau idzodzo dzine vanoshandeyo vakafundire mushando wakona .

Vana kufunda mazuva anaya vakaningire pamichini yaayo, anofundawo zvinechekuita nemitombo inoshandiswe pakurapa zvitenda zvakasiyana-siyana.

Isisiro yemwana weshe kuti awone mutombo nguwa yekurwara uye kuwana mitombo mumazera avanokura nemajikiseni avanobairwa mukukura kwawo.

Ana adoko vanosisira kuenda kuzvibhedhlera veindopiwa mitombo unoenderana nemazera awo veibairwawo majekiseni awo avanopuwa vapamwera yakasiyana.

Ana adoko anosisirwwo kuende kuzvibhedhlera kundopiwe mitombo yawo kune amweni mabathla anodetsere vana akaite saana pulani indaneshinawu nana yunisefu.

Ana adoko ane mitombowo inoshandiswa ndiyona kana vachinge varwara. Imweni mitombo vanoite yekubairwa, imweni vanoite yekumwa inenge iri muzvibhodhleya.

Mwana weshe anosisire kuti kana achinge arwara oendeswe kuzvibhedhlera kune mitombo inopiwawo vana vadoko uyezve kune zvibhedhlera zvinodetsera vana vadoko.

Ana eshe adoko aneshisiro yekuti varapivevo kuzvibhedhlera nemundau dzinobetsera. Kana vachinge vabatwa ngematenda kune mutombo unorapavo antu.

Muntu weshe unisisire kupuwe mutombo unoenderana nezera rake kana achinge arwara uyewo kune zvimweni zvibhedhleya zvinorape vana vadoko nekuvangwarira kana vachinge varwara.

Mwana weshe anosisire kuningirwa utano hwake kutanga vachiri mundani vanoningirwa vazobuda zve vanosisire kupiwa mishonga nekubayirwa zvinoenderana nezera ravo.

Madzimai eshe vane mutombo unovadetsera munguwa yekurwara uyezve kune zvibhedhlera zvevana kwavanonga veienda veindorapwa iyoyo.

Mwana weshe unoesisiro yekubairwe mutombo yaanozi abairwe mukukura kwake kudzivirire zvitendazvinobate ana nemazera awo munguwa yekukura.

Kune chikhafu chakanaka, kunoita kuti munthu ave neutano hwakanaka. Kurye chikhafu chinoake mwiri, chino dziirire zvirwere nechimweni chinope simba kumunthu.

Muntu weshe anofana kukoshesa utano kuenda koningirwa kuzvibhedhlera kuti hutano hwake hwakadini nemadzimai anenge ane ndani anosisa kuenda koningirwa ndani dzawo dzona idzodzo.

Muntu weshe unosisire kuenda kuchibhedhleya kundodetserwa anakadzi anenge akazvitwara anoendawo eindohloiwa ntani kuti zvakaemesa kudini neana ari muntani.

Mundu weshe unofanirwa kukoshese utano imweni nenjira yekukoshese utano uyu ngeyekuende kuzvibhedhlera nendawu dzinobetsera munduweyi ndoningirwa zvakadai nanachukera nengazi kukwira kwayi.

Kuchengetedze utano chiro chakakosha chinofanirwe kuitwe ngemuntu weshe kunyanye kunyanye kumitungu inenge yeibata vantu kupfeke zvivharamuromo nemiro kuzvidziiri..

Chiro chakakosha kuti muntu weshe agare eyiziya maemere akaite utano hwake izvozvo zvinoitika kana vantu veiende koningirwa mwiri dzavo

Utano hwemuntu hunokosha vantu vanosisire kupota veirumba nekuita imweni mitambo inoite kuti mwiiri igare yakagwinya nekuidzivirira kubve kuzvitenda.

Muntu weshe unofanire kukoshese utano hwake. Imweni utano hunofanira kukosheswa ngewemadziso. Kune anadhokodheya vemadziso vakafundire mushando uyu vanoningirawo madziso nekurapa.

Muntu weshe unosise kwende kuchibhedhlera eitoningirwa hutano hwake vantu anosise kuningirwa kukwira kwechokera nekukwira kwengazi mumwiri mwawo.

Zvakakosha kuti vantvanotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuitira kungwarira utano hwavo ngekuti iyoyo mitombo yakona inenge yeizikanwa mashandisirwo ayo.

Utano hwemuntu hunokosheswa pashi reshe, vantu vanofanire kupota veiende kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa veimbononingirwawo utano hwavo kuti hwakamira sei.

Zvitoro zvino tengeswe mitombo muntu uno sisire kumwa mutombo wa anenge apuwa nge nguva kwayo nema mwirwe akona neku tedzera zveshe zvino diwa neku pedze mutombo ku chengetedze utano.

Utano chiro chinofanirwe kukosheswa ngemuntu weshe mazuwa anaya muntu unofanire kuenda kuzvibhedhlera kundoningirwe zvitenda zvakaite sechukera nekukwira nekudzika kwengazi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yemihlobo yakasiyana. Imweni anenge ari maphilizi, imweni mitombo inenge iri muzvibhohleya, imweni majekiseni anobaiwe antu.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo inenge yakanyorwa mamwiro ayo, nguwa uye kuti inomwiwa iri minganayi pazuwa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo inowonekwe kuzvitoro zvinotengese mitombo, mitomboyo iyoyo inenge yakanyorwa mamwire akona nenguwa uyezve inosisirwe kupedzwa, ayidi kusiyirwe munjira.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo ine mihlobo yakasiyana yeienderana nekurapa kwayo. Vantu vanenge vabva kwadhokodheya vanyorerwe mitombo vanongototenge mitombo kwona iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yemuhlobo nemuhlobo, imweni mutombo inomwiwa ngeana adoko, imweni mitombo inomwiwe ngeantu akuru.

Zvitoro zvinotengese mitombo ndizvo zvega zvakasisire kutengesa mitombo ngekuti zvakapiwe matsamba akhona ngehurumende ,haikona vamweni vano tengese mumapato.

Muzvitoro munotengeswe mutombo ndimwo umwomwo mutenderwe kutenge mutombo inorape vantu vantu vanosisire kuenda nema nemakadi awo avanenge vahloyiwa ndichi ndidhokodheya akanyorwe mutombo.

Mitombo yakasiyana-siyana inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo. Imweni mitombo inoonekwa imomo ngeyekuzora maronda nemapilizi nemajikiseni newekumwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesawo, nezvimweni zvisiri mutombo, zvakaita semikaka yevana yekumwa, inenge iri mumagaba, nesipho nemafuta zvekunakise ganda.

Zviro zvinotengese mutombo zvinotengese mutombo yemuhlobo yakasiyana. Imweni mutombo inotengeswe inozi inofanire kugara iri munotontorera ngekuti ikarege kutontorera aizoshandi zvaka...

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesa mihlobo nemihlobo yemutombo. Kunoonekwawo kune mutombo yevantu vakuru neye vana vadoko mitombo inorapa zvitenda zvakasiyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mihlobo nemihlobo yemitombo imweni anenge ari mapirizi amweni majekiseni nemitombo yevanthu vakuru nevadoko inoonekwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengeswe mitombo yakasiyana inorapawo ngenjira dzakasiyana. Mitombo yeshe inoonekwa, yevantu vakuru nevana vadoko.

Zvitiro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yakasiyana. Imweni mitombo inoonekwa iyoyo mitombo yezvikotsoro neye vantu vanozarirwa. Asi vana vemazuva ano vakuitora kuimwa ngemwera vakadarika kuti vadhake.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mihlobo nemihlobo yemitombo imweni inorapa ana adoko nevantu vakuru inoonekwe iyoyo uyezve nemafuta ekunasira ganda.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo , zvinotengesere vantu mitombo vanenge vabva kohloyiwa ndidhokodheya vochinyorerwe mitombo wakona wavanosisire kutenga iyoyo, azvitengeseri vantu vanenge vasizi kunyorerwe mitombo.

Zvitoro zvinotengese. mitombo, azvinotengese mitombo mihlobo nemihlobo yemutombo, zveitengesawo imweni mitombo, yekuzora, kumwa, nemafuta ekunasira ganda.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinorengese mitombo yakasiyana siyana inorapawo zvitenda zvakasiyana siyana neimweniwo yekumwa nekuzora.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo mune zvimweniwo zvinotengeswe zvingadai zvisiri mitombo , munotengeswewo mafuta ekuzora kunasire ganda kuti rinake neimweniwo mitombo inoite kunakisa ganda neekugeza ndiyo

Zvitoro zvinotengesa mitombo azvitengesi mitombo yega zvinotengesawo zvakawanda, zvinotengesawo imweni isi mitombopi yakadai ngemafuta ekudzora anonasira ganda, mikaka yevana yemumagaba, neino pfekwa ngevanarume panguva yebonde.

Kune zvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyoyo avaambi vekungotengesera muntu vanoningire muntu anenge abvawo kwadhokodheya kwohloyiwa anyorerwe mutombo wakona ochizomutengesera.

Vanoona ngezvehutano munyika mwedu munomu vanohambe mundau dzinogara vantu nemumweni munogara vantu. Veifundisa padera peutano muntu weshe unofanire kufunda.

Vanoona ngezveutano vanoite hurongwa hwekufundise vantu, padera peutano, mundau dzinoungana vantu, nemundau dzinogara vantu, uyewo vanounganidzawo vantu.

Vantu veshe vane sisiro yekuti vaziye ngezveutano nevantuwo vanorarama nehurema vanosisirewo kufunda nekufundisa paruzivo peutano.

Zveutano vane urongwa hwavanoita hwekuti utano ugume kumuntu weshe vanohamba veifundishe vantu munharaunda dzavanogara neimweni nguva vanoende munenge mwakaungana vantu.

Chikora chakakosha kuti muntu veshe afunde padera peutano. Hurumende inoite izvozvo kubudikidza ngevanoshande munezveutano vanohamba vaifundisa vantu mundau dzavanogara, nepanoungana vantu.

Utano chiro chakakosha chinofanirwe kuitwe ngemuntu weshe ,vana vadoko vanosisirawo kudziirirwawo kumithungu inohamba nezvimweni zvitenda zvinenge zviriyo mazuwa awawo.

Hurumende inokarire kuti utano hugume kumuntu weshe , vantu vanoite ngezve utano vanoende mundau dzinoungana vantu ngedzimweni dzinogara vantu veiva fundisa padera pazvo.

Vehutano vanohamba veifundisa vantu misoro piya yehutano imweni nzira yavanoita yekuhamba vakabata machira anenge akanyorwa zvavanenge veida kufundisa antu.

Hurumende yedu inoedza ngepainokona kuti vantu vazvidziirire kubva kuzvitenda zvakasiyana zvimweni zviri zvepabonde, zvimweni zviri zvitenda zvinohamba mumbepo ngenjira yekubairwa.

Hurumende iri kuita zvirongwa zvinoite kuti utano hugume kumuntu weshe. Imweni njira ngeyekuti vanoita ngezveutano vanohamba veirapa vantu mumantaraunda nekuvafundisa.

Utano chiro chakakosha uye hurumende inoshandise vanoita ngezveutano kuhamba veifundise vantu ngezveutano. Nguwa imweni vanenge vakabata micheka inenge yakanyorwa.

Muntu weshe unosisira kufunda pamusoro peutano vezveutano vanohamba munenge muine vantu vakaungana nemuntau dzinogara Vantu vakawanda veivafundisa.

Hurumende inoshandise ashandi ayo akaite ngezveutano kuti vahambe veifundisa vantu pamusoro peutano munharaunda nemumweni mundau munogare vantu nemumweni mundau munoungana vantu.

Hurumende inokoshese utano hwevantu vantu. Vanodzidziswe maringe nekuzvichengetedza vanoraramavo nehurema vanofundisevo zvehutano.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu pamusoro pezvirwere, uye njira dzekuzvidzivirira ndizvona. Vantu vanounganidzwa neumweni muntaraunda mavanogara nemu.

Hurumende ineurongwa wainoita wekuti utano hugume kumuntu weshe wekuti vanohamba veifundisa vantu ngezveutano muntaraunda dzinogara vantu mumakanyimwo nemutaunti.

Vashandi vezveutano vanohamba veifundise vantu maringe ngezveutano munharaunda dzinogara vantu nepamweni panoungana vantu nemuzvikoramo kuti hutano husvike kumuntu weshe.

Weshe unosisire kuende kuzvibhehlera kundoningirwe zvimweni zvitenda zvinooneke mungazi zvakaita seutachiwona kuti azokwanise kudetsereka kana aonekwa ainacho

Ana Mai naanababa anofundiswe pamusoro peutano hune chekuita nemwiri wawo uyezve nekuti ngazvibata sei nekuzvidziirira pazvirwere zvepabonde.

...weshe unosisire kufunda maererano ngezveutano hwemwiiri. Umweni hutano hunosanganisire nhengo dzesikarudzi kuti dzinongwaririswe kuzwinyi nekuzvidziirira kubva kuzvirwere.

Ana mai anenge ane ndani ano sisire ku enda ku zvibhedhlera kuno barira iyoyo abara zviyani ana akona anozo bairwawo mitombo yaka sisire kuti vabairwe .

Anofunda pazvikora zvepashi anokosheswa hutano hwavo kuzvikora vari Kona iyoyo vanofanirwa kurya chikafu chinopisa kamwe pazuwa kuitira utano hwawo.

Chinhu chakakosha kuti anamai eshe anenge akazvitwara aende kundobarira kuzvibhedhlera .Izvi zvinoita kuningira nekuzovadetsera kana vaite matambudziko pakubara .

Hanzi vanomwisa nevasikamwisi vane mapilizi avanoshandise kuronge mhuri kuti vasabate pamuwiri, uyezve anarume ane zvaanopfekawo kudziirira zvitenda

Madzimai anenge akazvitwara anosisire kuende kuzvibhedhleya kundoningirwe utano hwavo nekupuwawo mitombo inoenderana navo

Jaha nendongwe neanawo vatesa sasamukeyi anosesere kufundiswa padera pehutano pendengo dzemuviri wavo nekuzvingwarira kubve kuzvitenda

Anamai neanasikana mumamizi mwoumwomwo nemuntaraunda vanosisire kufundiswa zvine chekuita neutano hwemwiri dzavo kunyanya nhengo dzesikarudzi.

Utano hwemiri utano hwakakosha. Antu eshe vanakadzi nevanarume vanosisire kukoshesa utano hwavo kuvurikidza nekuita mitambo nekurumba zvinoite mwiri igwinye.

Ana adoko anofanirwe kuchengetedzwa. Veipuwe chikafu chinoendererana nekukura kwavo. Chikafu chinoakae muviri, chinogwinyise muiri nezvinodzivirire ana kuzvitenda.

Madzimai anenge akazvitwara anosisirewo kuende kuzvibhedhlera kundodetserwa neana avo anosise kubairwe mitombo inenge iri yemazera avo.

Mihlobo nemuhlobo yemutombo iriyo asi kune imweniwo mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemutambo, zvakadayi ngekurumba, kukabe bhora, nekunxaka bhora pavanenge vakuvara.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo yakasiyana imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite mitambo yakasiyana imweni inomwiwa imweni vanobairwa imweni mapilizi.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana, uyezve kune mitombo inorapavo vantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana, vanorumba nevanokabe bhora.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo imweni mitombo inoshandiswe ngevanoite mitambo yakasiyana siyana yakafanana nekurumba, kukaba bhora nekuminxaka bhora.

Nemihlobo yemitombo inoshanda zvakasiyana asi kuneimwewo mitombo inoshandiswa ngevantu vanoita zvemitambo neimweniwo midziyo yakaita semabhandichi inovabhandicha kana vachinge vakuwara.

Mitombo yechiyungu imweniwo mitombo inoshandiswe ngeavanoite zvemitambo yakasiyana zvakadai ngekurumba kukaba bhora nekun'aka bhora.

Kune imweni mitombo inoshandiswa nevanhu vekurumba yechiyungu amweni anenge atorimapirizi imwe mitombo vanoita yekuizora imweni vanoita yekumwa imweni mabhandichi avanosunga panorwadza .

Mitombo ine muhlobo nemihlobo. Imweni mitombo, mitombo wo inoshandiswa ngevantu vanoita zvemitambo pavanenge vakuwara nepavenge veigadzirira kuita mitambo yavo yona iyoyo.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo inoite mishando yakasiyana imweni inorape zvitenda zvevanthu vanoite zvemitambo yakasiyana-siyana kunyadai kuri kurumba.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo, inoshandiswe ngevantu ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitambo ,zvakadai ngekurumba.

Muhlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo, asi inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoiye mitambo yakasiyana-siyana .

Yemichi yakasiyana neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera imweni michini yakaite sei inoningire kukwire kwengazi munhu unokwanise kutochite chitenge muchini uwowow oshandisa ari ega.

Mitombo yechindau inoonekwe mindau dzakasiyana. Imweni inoonekwe mumakomo, imweni mune mvura yakawanda, imweni mumapuwe inomera umwomwo, imweni inoonekwe mushango.

Mitombo yechindau ine mihlobo yakasiyana uye inorapa ngenjira zvakasiyana. Mitombo iyoyo inoonekwawo mundau dzakasiyana-siyana mwainomera.

Mitombo yechivantu inoonekwe iri mundau dzakasiyana imweni inoonekwe mumakomo, imweni mumvura, imweni inomwere mumapuve, imweni mushango.

Mitombo ye chindau ino uye iri mu hlobo yaka siyana imweni mitombo inoshandiswe mashakani imweni mitombo ino shandiswe midzi imweni mitombo ino shandiswe makwande.

Kune muhlobo nemuhlobo yemutombo yeChiNdau unorapa ngenjira dzakasiyana. Mitombo iyoyoyo inoonekwezve mundau dzakasiyana dzakaite semumakomo, mumvura, mumapuwe uye nemushango.

Mitombo yeChiNdau inomere mundau dzakasiyana. Imweni munenge mune mvura shoma, imweni mundau inonaya mvura yakawanda, imweni mindau inonaye mvura yepakati, imweni mumakomo.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweni inoshandiswe nemashakani akona, imweni inotobikwe kuite muriwo zvakadai ngeguku.

Mitombo yechivantu inoonekwe mindau dzakasiyana. Dzimweni ndau dzinoite dzinonaye mvura yakawanda, kumweni kusine mvura yakawanda nukumweniwo kunonaya mvura yepakati nepakati.

Kune muhlobo ne mu hlobo we mitombo yechi ndau ino shandiswe nge njira dzaka siyana uyezve ino mere mu ndau dzaka siyana zvei enderana ne muhlobo we mutombo wakona.

Mitombo yechindau inooneka mundau dzakasiyana. Imweni panenge pane mvura yakawanda. Imweni pasine mvura. Imweni mumakomo. Imweni inomera mumapuwe emene.

Mitombo yedu yechindau yakuonekwawo yeisimwa mwakaita ungatei mumamizi nemuzvikoramwo kuti vana vafunde pamusoro payo. Imweni yakaite semagledhlani yakuonekwa yeisimwa mumamizi nemuzvikora.

Mitombo yechivantu yakushandiswawo mazuva anaya kuita mitombo kuita mitombo yechiyungu kuitawo mapilizi anomwiwa echiyungu ngevanofundira pamusoro pemitombo.

Mitombo yechindau inemihlobo yakasiyana yeishandiswa ngenjira yakasiyana. Mazuva ano yakutoiswavo muzvibhodhleya yeitengeswe kuvantu kurapa zvitenda zvakasiyana.

Mitombo yechindau inemuhlobo nemuhlobo, zveyenderana nezvitenda zvayinorapiwa. Imweni inothwiwe mumaturi yoyiswe mubota, imweni inotorwe midzi dzoyiswe mumvura mo.

Mitombo yedu ye chi vantu ino shanda nge njira dzaka siyana imweni yaku onekwawo yeitengeswa yakuite se mitombo ye chiyungu asi iri mitombo yechi antu.

Mitombo yechindau yakaite segedhlani, yaakushandiswe kunasirise mafuta ekuzoraa, aakushandiswe ngevanakadzi kunasire ganda, neimweni mutombo yekukwidze mukanwa.

Mitombo yedu yechivantu inoshandiwa ngenjira dzakasiyana. Imweni itori Michele asi iri mitombo inorapa zvitenda zvakasiyana uyezve ichidetsera mumwiri.

Mitombo yechindau ine mashandisirwo akasiyana. Imweni inokuyiwa yoita uswa yozoiswa mubota kana mumvura yekumwa. Imweni anoshandiswa ari mashakani. Imweni inoshande midzi.

Mitombo yechindau yakushandiswa ngenjira dzakasiyana zvakaite segedhlani rakunasirise mafuta ekuti vantu vazore neimweni mitombo yekukwidze mukanwa.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni mitombo yakuonekwawo yakutengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo yavandudzwa kuita yechiyungu.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inomere mumakomo, imweni mundau dzinonaise mvura, imweni munonaya mvura iri pakati nepakati, imweni mundau dzine mvura shoma.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechindau, mitombo yedu iyi inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswa mashakani akhona, imweni inoshandiswe mudzi, imweni makwande.

Mitombo yedu yechivantu, inoshanda nenzira dzakasiyana kurapa zvitenda zvemihlobo nemihlobo, imweni inobikwe mashakana akona mumvura, imweni inopupumidzwa, imweni midzi dzakona dzinonyikwe mumvura.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana-siyana. Imweni inoshandiswe mashakani, imweni inoshandiswe midzi, imweni inoshandiswe makwande. Imweni inopupumiswe mumvura.

Mitombo yeChiNdau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inonyikwe midzi yakona mumvura yomwiwa. Imweni inotorwe makwande onyikwe mumvura yomwiwa, imweni mashakani akona anopupumiswe pamuriro yomwiwa.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inoiswe mubota muntu orya bota rakona. Imweni inoiswe musadza muntu orya sadza rakona, imweni midzi yakona inonyikwa mumvura muntu vomwa mvura yakona iyoyo.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana zvinoenderana nemihlobo yemitombo yakona uye nechitenda chinenge cheida kurapiwa imweni inomwiwa imweni inoiswa mu.

Mitombo yechivantu yedu yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwe mashakani oomeswa otwiva oiswe mubota. Imweni inotorwa makwande akona onyikwa mumvura yomwiva, imweni inotorwe midzi yonyikwa mumvura yomwiva.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoiswe mumvura, imweni inonyikwe mudzi mumvura, imweni mashakani akhona anoomeswa ozotwiwe muduri oiswe mubota.

Mutombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswa mashakani akona, imweni midzi dzakona, imweni makwati akona. Amweni anopupumiswa ari mashakani.

Mitombo yechindau yakadai sana gezhani yakusimwavo mumataundi, uye vanofunda vakufunda pamusoro payo nemashambiro ainoita kuti ishandiswe mazuva anaya.

Mitombo yechiyungu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, imweni inoshandiswa mashakani akona, imweni inoshandiswe midzi, imweni inoshandiswe makwande, imweni inopupumiswe mumvura.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Imweni inoshandiswa midzi dzakhona dzoiswe mumvura munhu omwa. Imweni yakaite segodhlani inotswanywa tswanya yoiswe mumvura munhu otomwa.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenzira dzkasiyana imweni inoumbiswe mashakani akhona otwiwa yozoiswe mubota imweni inoshandiswe midsi dzoiswe mumvura muntu omwa mvura iyoyo imweni Inomwiwa yaiswe mumvura inoira.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswa mashakani akona ,imweni kunoshandiswe makwande ,imweni kunoshandiswe midzi zveienderana nezvitenda zvainorapa .

Mitombo yechindau iri kushandiswa ngenjira dzakasiyana mazuwanaya mitombo yechindau yakusimwawo mumamizi munogare vantu yakaite sengedhlani

Mitombo ye chindau ino shandiswe nge njira dzaka siyana zvei enderana nge zvitenda zvainorapa uyezve nge muhlobo we mutombo wakona unenge weide kushandiswa.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswe mashakani imweni inoshande midzi imweni inoshandiswe mapande akona .

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imwe ndoinotorwe midzi yakhona yomwiswe mumvura yonyikwa imweni inoomeswa mashakani ozotwiwa oiswe mubota imweni inotorwe makwande akhona awawo onyikwa ozo.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe midzi. Imweni inoshandiswe mashakani . Imweni inoshandiswe makwande.

Mitombo yechiantu inoshandiswa nenjira yakasiyana yeienderana nezvirwere zvavanorapa imweni kutora Ari mashakani akona wonanikwisa okuyuwa uri mubota kananmasadza umweni mashakani nawo anotutumiswa omwiwa.

Muhlobo nemuhlobo yemutombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswe makwande akona imweni midzi imweni mashakani imweni inonyikwawo mumvura.

Kushandiswa kwemihlobo yemitombo kwakasiyana yechindau imweni inonyikwe mumvura mashakani, imweni mashakani akona anoiriswe muntu omwa mvura imweni midzi inoiswe mumwura muntu omwa, imweni makwande anoiswa mumvura muntu omwa.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana, imweni inomwiswa yozotwiwa yoiswa mubota, imweni inoshandiswa mizi dzakhona dzinoiswa mumvura mvura yakhona yomwiwa imweni mashakani akhona anotwi.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana. Imweni inoite ekupupumidzwa yomwiwa, imweni inoita ekutorwe pabande wotswanyiwa muduri yomwiwa yakadaro.

Mitombo yechindau anoshandiswa ngenzjira dzakasiyana imweni mashakani akona anoita eku pupiriswa muntu omwa mvura imweni inoshandise midzi imweni makwande.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inotorwe makwande akhona obikwe pamoto muntu omwa mvura yakhona amweni mashakani anopupumiswa muntu omwa mvura.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana zveienderana nezvitenda zvainorapa. Imweni inotorwe midzi dzakhona dzonyikwe mumvura muntu wochimwa mvura yakhona. Imweni makwande anotwiwe muduri ozoiswe mubota.

Mutombo yedu ye chindau ino shandiswe nge njira dzaka siyana imweni ino shandiswe mashakani imweni makwande akona imweni midzi yei iswe mu mvura yei mwiwa.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoshandiswe mashakani akona, imweni inoshandiswe midzi. Imweni inoshandiswe makwande.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, imweni mitombo inoshandiswe mashakani akhona imweni inoshandiswe midzi dzakhona, imweni inoshandiswe makwande kuite kurapa.